Omwaaro muhango aha mwaaro hariho omusheenyi mwingi nana ,amabaare ,hariho abantu bingi b'eshangiire emitaka ,bemereire aharubaju rw'omwaaro Kandi abandi bashutami abandi abantu bari omu maizi.

Omugyera muhango omu rubaju rw'omugyera hariho amabare mingi kandi harimu na n'eshozi mpango z'amabaare kandi gwetoreirwe na n'ebishaka by'erangi ya kinyaatsi.

Abantu barimu nibarwana nana akatimba ,barimu nibakanyurura nibakeiha omu nyanja nikaremeera munonga, aha nkungu y'enyanja hariho omusheenyi mwingi hariho nana akadomora karikwera karikuzamu ebikopo ikumi kabyamire omu musheenyi.

Omukazi ari omu musiri gw'omwaani ari aha rubaju rw'ekiti kyomwani ekiti ky'omwani kiine enjuma ezihisize ezirikutukura hariho nana ezimwe za kinyaatsi omukazi aine enjuma z'omwani ezi akwaitse omu ngaro arimu namweenya

Omushaija ajwaire esaati y'erangi ya kinekye akwaitse ekyiibo kirikwiragura omu ngaro ayemereire omu musiri muhango gw'amajaani arimu narekyera orweezo omu musiri.

Abaserukare beemeriire omu runyerere abandi babari omu maisho nibababuuza abamwe bajwaire enkofiira z'erangi ya kinyaatsi kandi abandi bajwire enkofiira z'ebibara

Omushaija ashutamire aha katebe, omu ngaaro ze akwisemu akakyepe karimu omubazi gw'okunaaba engaro, engaro emwe egikwatise aha kibuunu kyakakyepe endiijo egikwatiise aha mutwe ajwire n'empeta omu rukumu

Ekimuri kyine akati ky'erangi ya kinyaatsi kandi ekimuri kyine erangi ya kinekye ekwatsire munonga ahagati y'ekimuri hateekamiremu enjoki erimu nenyunyuta omweyangye.

Omukazi ashutamire aha katebe aharubaju rw'obuju bukozirwe omu butimba burimu ebinyonyi. Obumwe burimu enkoko eziri kwera, obundi burimu enkoko z'erangi eya kitaka Kandi obundi burimu embaata. Enyima yeye hemerizeyo aka piki.

Omuti muhango munonga gushakambire gwiine ekibunda kihango omu mushana mwingi. Ahansi y'omuti hariho obukyende bwingi, obumwe bushutami Kandi obundi burimi nibutambura.

Omushaija ajwire enkofiira arimu naayeshongora kandi akwitse ebikwato ebirikukoresibwa omu kweshongora ebimwe bikomire aha kaguha nibiregyera omu mwanya

Empundu eshutamire omu muti ekwasire aha kataagi eteire orurimu aheru. Empundu ekuzire munonga eine ebyooya byemereire. Ebyooya biri kwiragura munonga.

Emyenda ey'ebika bibiri ey'omushaija nana ey'omukazi ejwekire aha bibumbe biboneize gye nk'ebirikwenda kuguzibwa. Ey'omushaija n'ekooti hamwe n'ekanju kandi eya omukazi ni gomesi hamwe nana omweko gwayo ogu eyezirikire.

Enguuto y'eitaaka omu rubaju rwayo harimu ebishaka byingi byitsirwe omucucu hariho ekyende erimu netambura eri nk'erikwenda kucwekanisa.

Ekimuri kirikwegyegyeta munonga kyine erangi ya kinekye kiine erangi erikwera n'erangi erikwiragura ahagati ekimuri kyine amakoora g'erangi eya kinyaatsi kiri omu mwirima mwingi aha rubaju rw'ekizimbe.

Omushaija ari aha mwaaro ayemereire aha rubaju rw'akaato, omu kaato harimu obutimba kandi haine eki akwaitse omu ngaro akaato kari aha nkungu.

Omuntu omushaija ayemereire aine ishokye ringi omu mutwe ajwire esaati y'emikono miringwa. Omushaija ogu ajwire akakokoro karikwiragura kashwekire enyindo na nomunwa.

Omukazi akwaitse forogo, omukazi ogwo ayekomire ekitambare omu mutwe kandi ayezirikire n'ekitengye ky'erangi ya kakobe omunyugunyu ari omu musiri gw'emboga arimu nahingirira.

Ekimotoka Kiri kusharuura emisiri kirimu nikisharuura kandi aharubaju rwakyo hariho ekindi kimotoka ky'erangi eri kutukura ekiri kwegura emisharuuro. Ekiri kwegura emisharuuro kiriho emisharuuro mikye.

Ebigaari byine enziga ishatu ishatu biri omu nguuto bakomiireho edomora kandi buri kigaari kyemereireho omuntu. omu maisho g'ebigaari hariyo motoka negyenda omu ruguuto.

Abantu baingi bari omurunyerere bariyo nibazina nibatagurira bashemereirwe bajwaire emyenda erikutukura Kandi bezirikire endiijo myenda omu nyugunyu bahanikire emikono abandi bashutami nibateera engoma abandi nibateera enanga z'ebiti.

Ekyombeko ky'eiramizo kiriho omusharaba aha mutwe, kishakaize amabaati g'erangi ya bururu. Abantu bakitembireho barimu nibombeka, Aha rubaju rwakyo hariho ekindi kizimbe kyombekyeise embaaho. Enyima y'ekanisa hariyo omuti.

Emotoka nyingi ziri omu nguuto ya koransi nizigyenda. Harimu nana piki harimu nana ab'ebigyere abarikutambura. Omu rubaju rw'enguuto harimu ebizimbe bingi hariho nana abarikugurizaho ebintu aha rubaju rw'enguuto.

Ekiibo ky'amabara omuntu akikwatsire kandi ekiibo kijwire omwana gusiire, gwine enjuma ez'omunda zonka gwihireho ekishushu eky'aha mutwe

Akooma k'amashanyarazi ak'okuteekyeraho kakwatsize akasefuriya. Akasefurya karimu buto nana emigaati. Omukazi kwaitse ekigiiko arimu nagihindura. Omukazi akomire ekitambaara kirikwiragura omu mutwe.

Akaju kamatafaari kombekire karingwa kashakiize ebinyaatsi kiine emihengyere. Emihengyere eyisirwe omwika. Kombekire aha rubaju rw'ekishambo kandi aha rubaju orundi hariho emiti hanga hariya hariyo endiijo nju yamatafaari.

Ente nyingi munonga z'amahembe maringwa zirimu nizitambura omu muhanda Kandi omunguuto zashagamu ezimwe nizi tamburira omu kishaka. Enyima hariyo omushaija ozifunyire ajwaire enkofiira.

Orutookye rurimu emitumba mingi ekwataine emitumba eine endeere z'erangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga kandi emwe eyaniire ebitookye, ekitookye ekimwe kikiine n'omu kakaana.

Omushaija orikuhakuura ajwaire giravuzi z'erangi erikutukura, ajwaire emyenda y'erangi erikwera, ajwaire na butusi zirikwiragura akwaitse engabo erimu ebyana by'enjoki hamwe nana enjoki aha mutwe.

Abantu baingi bari omu musiri abamwe bashutami abandi bemereire kandi abandi bainami barimu niboombera, omukazi omwe oyemereire aheekire omwana aha rubaju rw'omusiri hariho emiti y'ebikindo miraingwa.

Oruhaanga ruhango, ahagati harimu omugyera nigushuuma shuuma niguruga ahaiguru omu mushozi. Gwine amaizi maingi kandi nigashuuma n'amaani, gaine orufuro.

Abeegi bari omu kibiina abandi barimu nibamweya bakwitse ehuuzi nana obwoma bw'okubaziiza barimu nibabaziira ebitambara abamwe bajwaire emyenda erikutukura n'empare zaabururu abandi bajwaire emyenda erikwera

Ekishengye ky'enju kiine amadiirisa garikureeberwamu ekishengye eki kirimu entebe nana akameeza bikozirwe omu bubaho aha rubaju rwazo hariho engoma, engoma ziine obuhango butarikwingana

Omuntu akwiitse akakopo karimu ekyokunwa omungaro, ajwaire akakokoro aha maisho, ari aha mudaara ahi bari kuguriza ebyokurya ebibisi. Ni bagurizaho n'ebijuma, hariho enanasi hariho ebyoozi nana ebitakuri.

Oruguuto rwaitaka rurimu ebyondo, niruraaba omu bwerere, obwerere burimu ebinyaatsi bya kinyaatsi etakwatsire munonga kandi harimu nana ebishaka harimu nana emiti eshakabire eine erangi yakinyaatsi

Abakazi bajwire emyenda y'ekinyakare bajwire enkwanzi omu maraka, abandi bazijwire nana omu mutwe, abamwe bahekire abaana, abandi tibiine baana.

Enkofiira zirukire omu miringo etarikushushana zirundaniire hamwe aha meeza, ezimwe ziine erangi erikutukura. Kandi ezindi ziine amabara maingi. Enkofiira ezimwe n'ez'abasiramu.

Omukazi arimu navuga piki akomiireho emigugu mingi. Emigugu egi erimu muhogo hariho nana emihoro. Aha mutwe gw'emigugu hashutamireho omwana. Ari omu ruguuto kandi omu ruguuto harimu na za motoka.

Akamuri kakye karaingwa kiine obumuri bwingi, obumuri nobw'erangi ya bururu ekwatsire kandi bwine obujuma bw'erangi ya kinyaatsi omu kamuri harimu enjoki eteekamiremu.

Ensere erimu neeruga omu maizi omutwe eguteire aha mugongo gwa ntaahi yaayo kandi egi endiijo nereebeka omugongo egaruka ereebeka nana ekicweka ky'omutwe, omu maisho g'ensere hariho akamera kaine erangi ya kinyaatsi.

Akaju kombekire nk'akafuuha kiine embaraza eshakiire, katsigiire erangi ya kinyaatsi aha bisiika omu maisho. Aha rubaju rw'akaju hariho omuti gwomire amakoora.

Akaato k'ekiti kahango munonga, ahansi kakozire n'embaho zikuzire munonga zizunzire kakomiireho amarobo. Amarobo ni ataano Kandi riri aha mutwe gw'amaizi.

Omushaija nateera ebikonde emipiira ya motooka ekoomire omu mwanya omushaija ogu ajwaire za giravuzi z'erangi ya bururu na n'ekaito zirikutukura enyuma yeeye hariyo orwigi orurikushohora enju.

Orushozi ruraingwa munonga rwine empanga embaju zombi. Aha mutwe gw'orushozi hariho emiti. Emiti egi neshuumashuuma omu ruhanga rw'orubaju rumwe.

Obuju bwingi bw'obufuuha bushakaize ebinyaatsi bwine embuga eboneize gye kandi harimu n'emiti y'erangi yakinyaatsi. Hanga hariya hariho orurembo ruhango rurimu n'amaju gakanyina.

Omushaija arimu natambura natsindika ebitookye aha gaari omu mahembe ahanikiremu esweeta erikwiragura hagahari hariyo abantu babiri bemereire barimu nibaganiira enguuto ei omushaija erikutsindikiramu egaari neya koransi.

Omushaija ashutamire ahari piki piki ari omu nguuto ahari piki akomeireho ekitanda kipanguriire aha rubaju rw'enguuto hariho emotoka eyemereire ahansi y'akati kagufu kacweregyereire gye.

Omushaija ayemereire omu maisho g'akanju aku barikugurizamu enyama ondiijo ari omunda omu kanju enyama ekwasize aha diriisa omuntu ori aheeru arikwenda kugura naaramuza.

Enguuto ya koraansi aha rubaju rwayo hariho amaju gaine embuga mpango omu mbuga harimu akaju kombekyeise embaaho zisigire erangi erikwera, obutebe obukozire omu biti buri aha budaara aha rubaju rw'enguuto

Emeeza eriho omwenda gw'erangi ya bururu ekwatsizeho aka sihaani. Aka sihaani kariho obwoki bw'erangi ya kinekye kandi omu bwoki hakwatsize mu akati kabizire gye, kabizire rawunda kandi kiine omukono muringwa.

Abashaija bari omu rugo rw'ente. Omurugo rw'ente harimu ente nyingi barimu nibagyezaho kufunya emwe neguruka omu mwanya. Omwe nagiteera enkoni kandi ondiijo aine omunaga nayenda kugugijweka.

Za seerukoko nyingi ziri omu kiju kyazo, ekiju kyazo kyombekise ekitimba kishakize entudubare n'ebinyaatsi aha mutwe.

Abaana baingi nibaruga kutaha amaizi bari omu nguuto y'eitaka bekoreire amadomora harimu nana obwana buto omurubaju harimu ebishaka bishukirwe omucuucu

Akaceebe k'ekyoma karimu obwoki babwihisamu akati kabaizirwe gye burimu nibutonyoroka kuruga aha kati obwoki nobw'erangi ya kitaka.

Za karooli nyingi munonga ,zemereire omu kishaka omu binyatsi ,ebinyatsi biine erangi eya kinyatsi ekwatsire munonga ,Kandi aha rubaju rwa bya karooli hariho omuti muhango muraingwa gw'ebitaagi bihango.

Enguuto z'eitaka omu maisho hariyo amaju aha rubaju rw'enguuto kandi amaju aga omu mbuga yaago harimu emiti hariyo n'agandi maju hangahari gashakaize amabaati g'erangi erikutukura.